Aneno kan muni tye adek mukene omako baga mukene omako kamera cal tye i gute dako tye adek mukene

Kan aneno tye labolo labolo enini labolo aceli ecito labolo aryoneni tye matidi lutino pa labolo ni weng tye iye labolo eni weng tye madit.

Laco eni omako kodi, kodi mwany ci kogi eni ockeo.